Asirratti kan mul'atuu yookaan Asirratti kan agarruu kun suuraa meeshaalee garagaraatii. Isaanis meeshaa ijaarsa adda addaatiif kan tajaajilanidha.

Asirratti jan arginu namoota sirna aadaa yookaan kabaja sirna aadaa irratti hirmaachaa jiranidha. Isaanis hedduu kan bareedanii fi hedduu kan miidhagan akkasumas illee daraaraa keelloo qabatanii kan jiranidha. Hedduu miidhagu!

Asirratti kan argaa jirru kun suuraan kunii konkolaataa waarshaa keessaa bahe jiruu, inniisi tajaajila walii galaa yookiin tajaajila bu'uuraa kan gaggeessudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii yookaan immoo suuraan fuula kanarratti ilaalaa jirru kunii suura namootaati. Namoonni kunis yeroo isaan hojiirraa ba'anidha. Hojiin isaaniitiis barsiisota kan ta'edha.

Asirratti kan mul'atuu yookaan suuraan asirra jiruu, waa'ee bittaa fi gurgurtaa gabaa keessatti mul'atuu kan agarsiisudhaa.